How peson go fit take manage or prevent pregnancy an childbirth complications such as pre-eclampsia or post-partum hemorrhage? Other pregnancy complication still dey wey I go talk, but before I enter dis complications, make me still talk about the importance of an ten atal care during pregnancy. To prevent all dis complications, if you dey go an ten atal care, de go know on time so de go stop am from happening; Okay make we start from the first one wey de dey call pre-eclampsia. Dis one na condition where woman for wey get belle go con get high blood pressure. If e be the peson wey dey come regular an ten atal wey de don dey check dis tins since, de go don know sey your blood level don dey go up. By then wey e neva too serious, de go con place you on drugs, on medication, place you on food wey go dey eat to calm the blood pressure down. The second one na post-partum hemorrhage. Dis one na wen woman go born finish, e go con dey bleed. Dis one dey happen most times wen the pikin wey dey inside belle big well-well. Wen the pikin wan con come out, the cervix go con tear. Although other tins dey, but dis one na one of the most common one. Okay now, if you dey go an ten atal, de don already know the size of your pikin wey dey inside belle – how e big reach, then de go don ready know sey dis pikin for am to come outside, e go hard. So, for one hand, de don already dey plan for surgery – make de dey carry the pikin outside. Or de gon don already make arrangement for blood in case wetin dey de see make e no go happen. Then dis other one wey de dey call gestational diabetes. Dis one na diabetes wey come becos of your pregnancy. Dis kain one, drugs dey to also manage am. If de know on time wen you dey come an ten atal, de go con give you drugs take dey control am, even let you know the kain of food wey e go de eat so dat wen the time comes for you to give birth, e no go con be problem. Another one wey de dey call placenta previa. Dis one na wen the placenta cover the cervix – the area where piking for dey come outside. Dis one, if you dey come an ten atal, scan go fit detect dis one. Scan go let you know sey where pikin for dey come outside the placenta don block am. An if de don already know on time, for wahala to happen during delivery, de go don ready prevent am make e no happen. Then another one na pre ten d labour. Dis one na wen your time to born neva reach but you go con begin dey get dos signs like sey you wan born, you go con dey get um wetin de dey call contraction for under your private part where pikin for dey come outside. You go con dey get contraction. If dem know all dis tins on time – dat’s na wen you dey come an ten atal, there are drugs, principles – maybe de will tell you make e dey rest, make you dey eat dis kain food, dey go fit prevent the danger wey dey follow am happen. Then anemia. Anemia na wen you get belle, you short blood. If pregnant woman short blood, de go don know before dat day becos you dey come an ten atal de go don check your blood level. So, if de don know sey your blood level low, before your delivery, either de give your blood or immediately you deliver finish, dey give you blood. Then the last one na ectopic um pregnancy. Dis one na pikin wey form for inside fallopian tube, e nor form inside womb, e form for fallopian tube. An you know sey fallopian tube small. If the pikin wan grow pass dat one, e go tear the fallopian tube, an the woman fit bleed to death. To avoid dis one, scan go still fit pick am sey where dis for form no be belle, na fallopian tube. There are tins wey de go do either de kuku ma do the operation make the pikin comot there there are tins wey de go do to resolve the issue before e becomes worse. In all, preventing all dis tins be sey you go dey come an ten atal. Na from dia de go for know, de go fit stop am from um killing somebody or causing complications.

How health care giver go fit provide support for pregnant women so as to manage dia lifestyle factors wey ein go fit affect dia mental health such as nutrition, physical activity an substance use? Okay. I go dey talk am one-by-one the way wey health care workers or provider go fit assist pregnant women in dis um ways: Nomba one na counselling. Na the duty of the health care worker to counsel the woman on the tins she suppose fit do an the tins wey she no suppose do wen she get belle. So, nomba one service na counselling. Nomba two, ein go do mental health assessment or mental health screening on the woman. E go ask am some question on the woman. Then do some test for the woman to dey sure sey her mental health still dey okay. E go still go further to screen the woman on substance usage whether she dey take some kain drugs wey de no recommend for am. De go fit still introduce am to support homes or support groups. Dis kain support home or groups, e go meet pipu wey be like her or wey dey her condition. Becos me don see one woman wey dey dey on drugs. So wen de wan stop her from using the drugs, de on already counsel am finish. Na dat kain support home dey carry am go where ein go meet fellow pipu wey dey use drugs before. All of dem go con dey share dia experience, make de demsef know sey no be dia case bad pass sey dem still get um hope. The health care provider go fit draft timetable for food for the pregnant woman. Dat is diet chart. E go draw timetable for am of the food wey ein go dey eat wey e go make am dey balance um diet. The health care provider go still provide nutritional supplement, as in drugs wey contain vitamins an supplement um drugs for the woman. The health care provider go provide an ten atal routine drugs. Woman wey get belle, e get some kain drugs wey se sey take – all dos folic acid an all dat. E go prescribe am for am an you go make sure sey she dey take am. The health care provider go still encourage the pregnant woman an teach am safe exercise becos no be all exercise good for pregnant woman. Some will even harm the woman or her pikin. But there are some good exercise wey woman wey get belle go fit do. So, the health care provider duty na to let her know an teach her dos kain of um exercise. Then lastly, the health care provider go teach the woman healthy eating habit, not to juz dey chop chop chop anyhow, becos I hear sey once woman get belle, e dey get long throat for different kain of food. The health care provider go let her know sey so so so kain of food no good for you, dis kain of food good. So so no be everyone wey you get long throat for you go go buy. You go teach am how to eat healthily.

How does a multiple pregnancy for twins, triplet or quadriplegic impact pregnancy complications an outcomes? An what are the unique considerations for managing a multiple pregnancy? First, make we talk about the wahala wey go come or wey go happen wen woman get belle wey the pikin wey dey inside belle pass one. Nomba one na ein oyinbo dey call pre ten d labour. Dis one na labour wey go start wen the time never reach. So, dis condition dey make woman dey quick enter labour. E fit enter labour for eight months wey never reach nine months. For woman to enter labour, e suppose don reach eh nine months but dis condition—having more than one pikin for belle— fit make am quick enter labour. Another wahala wey dis tin dey cause na ein be high blood pressure wey we dey call BP. High blood pressure. Dis condition for pregnancy oyinbo dey call am pre-eclampsia—peson wey get BP becos of the pregnancy wey ein get. Another tin oyinbo dey call gestational diabetes. So, if woman get plenty children for belle, dis gestational diabetes fit happen. Diabetes na plenty sugar for blood, an woman wey get plenty children for belle, dis um diabetes dey quick come up. An maybe normal, the woman no get diabetes before, na the condition—becos of the pregnancy wey ein get— na ein make dis diabetes go come come up. Another tin na anaemia—the woman hersef go con dey short blood. You know sey the woman get pass one pikin for inside belle, an dis pikin dey share from her blood. So, most times, the woman hersef go con dey short blood, she no go con get enough blood for her system. Another wahala wey still dey happen na ein be twin to twin transition. Dis one mean sey the children for inside the belle no go dey get enough blood. Pikin A fit get blood pass pikin B or pikin C, depends on the nomba of children wey dey the woman belle. all of dem no go get the same quantity of blood. Some go dey short blood, an dat one fit lead to death of one of the twin. Dos ones are the problems. So, make we talk how we take fit manage the woman wey dey dis kain condition. Nomba one tin wey you go dey do na ein be regular scan. You go go lab, de get machine dey go take check your belle to check how the children wey dey inside your belle dey do—whether de dey okay, whether de stay well, whether de dey breathe well. Then nomba two, the woman go dey go hospital go check up, make de dey check her BP, de go check her sugar level, de go check her blood level. If you do all dis tins wen dis woman get belle, wahala or complications no go dey. Problem no go dey. If the woman dey short blood an you know on time, you will give am blood before time for am to born reach. If the woman get high BP which is High Blood Pressure, you go dey check am, dey control am with food or with medicine. If the woman get high blood glucose level for ein blood, you go dey give am medicine or you go dey from some kain food wey e no go chop so dat wen the time reach, the woman go born um safely.

What is Placenta abruption and how can it be diagnosed and treated to prevent complications during pregnancy? Alright placenta na dat small sack for inside belle wia di pikin dey stay, so placenta abruption na when di placenta don pull commot from di womb inside di woman belle when di placenta don pull commot from di womb inside di woman belle and you know say na from di placenta through di womb na dia di pikin take dey get e nutrient, na dia di food dey come from so if di placenta don pull commot from where e suppose dey which is inside di woman belle if e don pull out di woman belle na him be say di pikin no go dey get nutrient even air to breathe go come dey really hard for di pikin and dat one na serious wahala. Now how you go wan take even know say placenta abruption wan happen or e don happen, number one na scan, scan go fit tell you di position wey your placenta dey inside di womb which is di woman belle scan go fit help anoda tin wey you go fit still take know be doctor go look you well he go use hand touch your belle feel you na him be checkup, doctor go check you well doctor fit still tell you say di placenta don commot for position. Apart from dose two if you dey as a woman if you dey get dis kain feelings for body you go know say sometin like dat don happen or e wan happen. Number one di woman go dey bleed from wia e from dey piss e go dey blood e go dey come out from dia e go dey bleed, number two sign wey e go get na belle pain belle go dey pain am well well regularly belle go dey pain am almost everytime. How you wan take treat dis tin or manage am to avoid complication, di truth be say dem no dey fit treat am once placenta don pull commot from di womb for inside woman belle na him be say labor na him be say labor na him be say di pikin wan come outside normally na wen pikin don reach nine months na him placenta take dey commot for pull commot form di womb meaning di pikin don ready to come outside. So wen dis one don happen maybe di woman time neva reach and dis one don happen you fit tell di woman make dem go do cesarean section as in dem go operate di woman tia di woman bring di pikin come outoutside but if di time of di pikin don reach before e fit push di woman if di pikin stay well e no cross, e no lie down across di womb, if e stay well e fit push but if e no stay well e fit do CS for am open di belle do operation carry di pikin come outside even if di pikin na premature e never reach dey fit put am for incubator make e from dia survive but even if di pikin neva reach to survive for inside incubabtor to save di woman life dem go open di woman bele up, carry di pikin come outside make e no cause di woman harm or even death.

Woman wey don first get miscarriage before or still-birth from a complicated um pregnancy, e fit still happen again if the woman carry belle. So, dat is why e go dey good make de study the woman history –how an wetin cause the first complications wey lead to miscarriage or still birth. Most of the tins wey dey cause dis still-birth and miscarriage: one na infection. So, once the woman get belle now you go check whether she get infection. If she get, you go treat am properly for infection to prevent wetin happen before make e no happen again. Nomba two wetin fit still cause am fit be the woman lifestyle –maybe e dey eat anyhow, e dey drink anyhow, e dey take drugs. Dis her lifestyle fit still cause complication wey go lead to still birth or miscarriage. Another one na hormonal imbalance. If the chemicals–the hormones–wey the body dey bring e too much, or e no dey adequate enough for the system, an for the woman body, e fit still cause such complication for pregnancy. To make sure sey dis complications no come back again, there are some tins wey we need to dey do. Nomba one na ein be close monitoring. As a health care worker, or as a health care professional, if you get woman wey don first get history of miscarriages before, wen ein come, you don already know dos histories. It's good make we follow her up closely: we dey monitor the woman dey check her vital signs which is her BP, her pulse rate, everything go dey check the woman regularly, na ein be close monitoring. Then another tin we still do to prevent make e no happen again na ein be risk assessment. You go assess the pregnancy well, check the pikin heart rate, check the heartbeat, check the position, check the size make you know whether the pikin for belle dey at risk. Then, there are also some tins wey you fit still do wey de dey call preventive um measures. You go put tins in place to make sure sey wetin happen before no happen again. Tins like make sure sey the woman no stress hersef. No make the woman no stress hersef at all, make e dey take enough time take dey rest. An also, she go still need emotional support from either ein wife or the health care worker wey go dey follow am talk, dey encourage am, dey advice am make she no dey depressed. An also, counselling go still help well-well make you let am know the impact of wetin she dey do on the pikin wey ein carry for body, the effect of wetin she dey do, the effect wey the tins go get for the pikin wey dey inside ein belle so dat all dis tins she fit keep to am. E go prevent miscarriages for ein present belle wey ein carry so.

Placenta previa na problem or condition wey some pregnant women dey get. The condition be sey the placenta, where the pikin dey stay, go con cover the cervix where pikin for dey come outside wen dey wan born, Either e go totally cover am or e go cover am partially or halfway. How you wan take know sey peson get placenta previa? Na through diagnosis. That is, you go check up make de for assess am well. An which kain of checkup de dey quick do na ultrasound scan. You go carry yoursef go where de for dey do scan either for hospital or for lab um scan centres where de go use the machine check the condition of your placenta an the pikin wey dey inside. Another way wey you still fit take diagnose or know sey you get dis placenta previa na wen you don get belle reach like two three months an you go dey bleed an dat blood wey dey come outside so from your vagina, you no dey feel pain at all—very painless bleeding. You go dey bleed but you no go dey feel pain sey anything dey come outside. Dos na the two ways wey you go take know sey you don develop or you don get placenta previa. How de take dey treat am? How de take dey manage am? Placenta previa no get permanent treatment, but de go fit um manage am so dat the mother an the pikin go dey alive. Nomba one tin wey you go do once woman get belle an you don discover, you don find out sey e get dis condition wey de dey call placenta previa, one tin wey you first do, make sure sey the woman dey get enough bed rest. Plenty bed rest. Make e no dey do anything wey go dey stress her. Another tin wey you go fit do for dis peson na close monitoring. You go always dey check up on the woman or the woman go dey go hospital dey do check up to check whether the condition of the pikin an hersef dey okay. Another tin wey you go do, becos of dis problem, most of the women, de dey bleed, blood dey comot for dia body. So you go dey do test, blood test, to check whether e short. If e short, de go make sure sey blood dey make de put am for im body Then the last tin wey de go fit do wen the pikin don reach time to come outside na to do CS for the woman for the woman Make dey do operation. Dey go open the woman belle, bring the pikin come outside so dat the mother life go dey safe an also the pikin life go dey safe.

Hyper ten sion wen woman get belle, na ein de dey call pre-eclampsia. An dis hyper ten sion so go fit affect the woman mental health an even the pikin health state. E fit make the pikin no even survive. Ways dey wey de fit take manage both the mama, and um the pikin If woman wey get belle get hyper ten sion wey be high BP, e get how e go con take dey affect the way she take dey think an the way she take dey behave. Nomba one, e go dey make the woman dey dey stressed out. E go always de dey tired. An fear go dey enter am wey de dey call anxiety. Fear of wetin go happen next go always dey catch am becos sey she know sey she get hyper ten sion An becos of dis fear, e go con dey cause mood swing. Now, she go dey happy, the next minute, she don dey sad Some of dem sef fit begin dey cry. Also, dis hyper ten sion wey the woman get so, e still dey affect the woman pikin wey de dey call. The pikin wey dey the woman belle, the hyper ten sion sef dey affect am. How? E dey make the pikin no dey grow the way e suppose take grow. E dey reduce the rate at which the pikin take dey grow. Another way wey e fit still dey affect the pikin be sey the woman fit quick enter labour wey de dey call pre ten d labour an um birth, meaning the woman never reach time wey she take born. But becos of this hyper ten sion now, e fit make the woman begin dey get contraction to born pikin wen ein time never reach. E fit even lead to other complications so e fit even make the pikin for belle die. How de wan take manage or treat peson wey get hyper ten sion during um pregnancy? You go tell the woman make im change her lifestyle. If na the type we dey jayo, wey dey waka, wey dey do stressful work, wey dey go market, dat her lifestyle, she go change am. She go change her lifestyle. Dis time around, she go con dey get enough bedrest. E go juz lie down, dey relax. Another tool be sey she go stick to her medication wey de give am for hospital, no be the one wey she go buy our own oh. The one wey de give am hospital, she go stick to am, she go dey take am the way wey suppose take take am. Another way to help na ein be close observation. You go dey monitor the woman pregnancy dey check up on her every time or she go dey go hospital go check hersef every time. Even sometime sef, dey fit even admit am for hospital bed make she stay one or two days. Also, you go make sure sey de dey check the BP regularly an she go dey at ten d dis um prenatal care for hospital, dey at ten d dis prenatal care for hospital so dat dey go fit dey check her BP level, so dat de go fit dey regulate am.

Preterm labour. Preterm labour, na wen woman wey get belle wen im time wey e suppose take born never reach but she go dey get the signs say she wan born. She go dey get de pains say like sey she wan born. Dis condition, how dey take dey diagnose am?, how dey take dey know say woman wan enter preterm labour? De only way wey you go take know say woman wan enter preterm labour na once the woman go for physical examination. E go go hospital make de doctor or the nurses or de healthcare worker diagnose am by examining her. Dey fit tell her make im lie down, dey go check her vagina, de cervix. Dey go check am whether e don open for pikin to come outside or you check de way wey de vagina or the cervix take dey contract or make I call am, dey vibrate. Na from there dey go take know say de woman dey really dey get those sign like sey she wan born. How we fit take reduce de risk make dis woman no born premature pikin? For us to reduce? de chances for de woman not to born or for women wey get belle not to born prematured children, na for dem to quick dey go hospital. Make de healthcare worker, de doctor, de nurses, de midwife, make dey for quick diagnose dem say, yes, dey wan dey get preterm labour. If de nurses and de healthcare worker no fit diagnose sey woman dey get preterm labour, there are measures, things dey wey dem go fit do to reduce those contractions or to stop de contractions or de feelings wey de woman dey get like who wan born.? Dey fit put am on bedrest. Put am make e dey do some specific kind of exercise. Dey fit put am on medications wey she go dey take, make she dey take medicine to stop all those contractions and de pains wey she dey feel like person wey wan born. Wen those pains and contractions no dey, de chance say pikin wan come outside go reduce, e no go dey. Such woman go come fit carry dat im pikin reach de nine months before e go dey think of how to deliver de pikin.

How shortage of blood wey dey dey call anemia go take affect pregnant woman and the pikin wey e dey im belle and also how e go fit manage person wey e lack iron, wey e no still get um blood. Anemia as we all know na shortage of um blood. Anemia dey affect de mental health of pregnant women in de following ways. Number one, de woman go always dey dey tired and weak because de blood wey dey her body no plenty reach to carry her body. E go dey always weak, e go dey always weak and tired. Number two be say de risk of complication go dey. Once person get belle, woman get belle and blood wey dey im body no plenty reach, wahala wey go happen as a result of dat shortage of blood plenty. E fit even lead to the death of the mother or the death of the unborn um child. How de shortage of blood take dey affect the health of de baby wey dey inside, dat is de fetal, de unborn child? De pikin no go dey get enough oxygen supply. Remember sey na blood dey carry oxygen around the body. So if there is shortage of blood for de woman body, de woman no go fit dey circulate enough blood wey go dey reach de pikin for belle and so de pikin go dey short um oxygen. Anemia fit still affect de pikin for belle in de way dat the mother go dey at risk to born pikin wey e never reach nine months. Na im dem dey call ‘premature’. De mother dey at risk of giving birth to pikin wey e never reach um nine months. So now, how you go take treat person wey im short iron, wey e also short blood? Iron na vitamin for inside um the body. Number one, to treat person wey im get anemia, you need to give am either blood capsules or blood? supplements or even give am blood wey dey dey call blood um transfusion. So for de iron shortage part, you go dey give de person iron rich food, food wey get plenty irons like unripe unripe plantation now get plenty irons. Na dat kain food de person go dey eat. Den drug like follic acid and other iron supplement drug dey go dey give um de person make de person for dey healthy.

Benefit dey well well for women wey dey go an ten atal classes or an ten atal care wen dey get belle. because wen woman don get belle, e good make im dey go hospital or clinics for their an ten atal care. Na there de health workers for dey tell dem things wey dem go do and things wey dey no go do as dey get belle so.? Some of de importance wey dey for woman to go an ten atal na one, de hospital or the doctors and nurses go dey check the pikin to know if wahala go dey before de woman go born. Dat wahala na im dem dey call complication, so dat whether complication go dey before the woman go born. Another good thing or important thing wey make e good for woman dey go an ten atal na e be the nurses and midwives go help you dey monitor the way wey your pikin take dey grow for your belle. Dey go dey check the heartbeat, dey will check many many things to make sure say the pikin dey alright for inside your belle. E fit dey help to reduce or prevent mothers make dey no born premature pikin. You know say premature pikin na pikin wey never reach the time wey e suppose take come outside. E never reach nine months, dem go come born am before nine months na e be premature. Another good thing be say e dey help the women wey get belle to live a very healthy lifestyle. You know say once you get belle, no be all food you go dey chop. Some foods fit dey disturb you as you don get belle while some food you go dey like am. Na the doctor go still advice you say make you dey chop plenty fruits, dey drink plenty water, make you no dey take medicine anyhow unless na doctor or hospital dey for write the? medicine give you. So once you dey go an ten atal, all dis many many ogbonge talk so, na there dey will for tell you wetin you go dey do and wetin you no go dey do. And also wetin make am really dey important well well be say if you fit follow all dis things wey dey tell you for hospital, things wey dey say make you do, things wey dey say make you no do; water wey dey say make you drink, you drink am; fruit wey dey say make you eat, you eat am, you follow up like dat wey dey take tell you, e dey make sure say e dey help you. At the end of the day, wen nine months reach you go born pikin wey e dey very healthy, way e no get craw craw, wey e no get comma for im body.

Wetin pregnant woman go fit do make e dey ready physically or mentally for childbirth?. And wetin e go do wey go give am mind wait for the day wey the pikin go come, e go fit chest am say nothing dey happen. Once woman don get belle, many challenge dey follow am and if you no ready for dis challenges, wen the time come for you to born the pikin, wahala wahala better wahala e go dey. So woman need to prepare physically and mentally so dat wen im time come wey the pikin wan take come outside, im go fit stand gidigba wage wahala wey dey come from um borning of um pikin. How the woman go take prepare physically .Number one, e go dey do regular exercise. E get some kain good good exercise wey woman wet e get belle, pregnant woman dey do wey go make am dey very healthy, to make im pelvics where pikin wan for come outside dey strong enough, make e fit hold the pikin head wen e dey come outside. Another thing wey woman go take prepare physically na food and water. The woman ghats to dey drink enough, plenty water everyday. E go dey chop food and fruits. E go also keep a clean, very clean and hygienic um environment. Those one na the physical preparation. Now how the woman wan take prepare emotionally for pikin wey dey come? Number one, an ten atal sef wey you go dey go, na part of way wey woman take dey prepare because na there e go for get all the information wey e need concerning pregnancy and how to born pikin. Na im dey dey childbirth um education. It's part of the things wey dem dey teach dem once dey go an ten atal. Another thing be say your mind go dey on the good side, no dey think of bad thing say ‘dis bad thing fit happen’, no. Make your mind dey focused on the good part dat is the positive part. No be say, “dis my pikin fit do like dis”, no. Just dey pray make everything wey dey dey your head go dey positive. Another way wey you go take prepare for, emotionally prepare for pikin wey e go come. You go get birth plan. E fit be say e be birth control or family planning, you go get the birth plan. Maybe na once a year you wan dey born or twice a year. If you plan am put like dis, wen the time come wahala no go dey. And if you fit follow dis mental preparation and physical preparation, if you fit follow am well, do wetin dey tell you, do wetin dem say make you no do, do the one e say make you do, you follow am, and the time wey the pikin go wan take come outside, you go stand with your full chest, born the pikin and nothing go happen.

Wetin be the complete package for an ten atal care plan, and how healthcare workers go fit rub mind with the pregnant woman so that the an ten atal care plan wey de get go favour the pregnant woman Fine. The first thing wey suppose dey an ten atal package, the first thing na thorough medical examination for the pregnant woman. When I say thorough, you go do ogbonge assessment, check the woman well well, even talk about im past, if e never born before, but you go check im past. If she don born before, you ask am question on how im children how e take um born dem. Another package wey suppose join an ten atal care na regular checkup. You go always dey come hospital make doctor dey examine you, dey check you so that dem go know whether wahala dey come for road. Another important package for an ten atal care na im be sey you go go do lab test. All those HIV screening, hepatitis B screening, de dey even check your blood level wey de dey call PCV. Dem go even do scan for you to check how old your pikin be and how e condition dey for inside belle. Another one be sey, dem go dey give you health education. As you don get belle before, no be the way wey you take dey run your life before no be the way you take dey run am now. Things dey wey you go do and things dey wey you no go do. Another package wey dey there be sey dem go teach you how to manage yourself incase anything happen. Only you fit dey house or you and your husband dey house. Dem go tell you things to do incase maybe belle dey pain you or something dey happen. Na e de dey call risk management. So that you fit manage whatever it is wey come up when you dey house. Then, another package be sey birth planning. You go plan your birth well well, whether na one pikin or na two pikin you want born or how long you want take before you go fit born again. Then you go still another package wey go dey be sey you go seek for emotional support from your husband, from your parents, from friends. that emotional support, person wey you go fit run to, or cry to if you need to follow person talk. This one na one of the package. Then, how the healthcare provider go fit take collabo with you make the an ten atal package wey de get favour you? Because all healthcare provider or hospital na different an ten atal package dem get. So wetin dem go first do, dem go create this kind friendship or bond between patient and um healthcare worker, so una go fit dey free to each other, una fit discuss with each other, una talk anything wey una want talk. So, as una dey talk too, na there una go for come rapport, discuss, rub mind. You go tell dem sey this na the kind package for an ten atal plan na this kind plan i get, na this kind package i need. Then, the healthcare worker go sef check the one wey dey on ground. Una go find how una take rub mind wey go be sey, anyone wey come dey on ground e go still um favour you.

How pregnant women go fit get information and education about pregnancy and how you raise pikin wey dem don born. And how dem go take get ogbonge information wey concern pregnancy. Information e dey very good and powerful especially for pregnant women. Di first place wey pregnant woman or woman wey just born go take get advice or information about how to nurse or train im pikin na from hospitals where dey for do dia an ten atals and where dey for dey go for dia post natal. Di health care gives, di doctors, di nurses, di midwives, go give dem information or education on how child bearing and how to raise pikin dey be. Oda areas dey wey dem go fit get education or get information on how to raise dia child and information about how to carry dia pikin. Number one, na online. If you go online today, meaning information dey on how to raise a child and on how to take care of yourself wen you don get belle. Number one na, American college of obstetrics, na website wey dey online if you go dia plenty information yakpa for dia wey go guide you on how to rise pikin. Anoda area wey you go fit still go na Center of Disease Control and Prevention. Dat one, if you go dat site enough information dey on how to raise pikin oda areas na apps, apps like Baby Center. Anoda one na "The booms". Anoda one na "What to expect". Also books and classes dey on children education, pregnancy book and even health care providers like midwives, gynaecologist and all, dey around you to give you all those information wey you need. Even online apps still dey wey dem dey call "Pregnancy hub". If you fit login into dis app all di information wey you know, wey you need to know about how to bring up pikin or information about pregnancy you go get all of dem for there.

How pregnant woman go fit dey build a support network of friends family and caregivers and why e dey very important for pregnancy and afta di woman don born. How woman go fit take build support system network. Number one na through communication, you go dey visit or you go dey call your friends and family members so dat di bond wey dey between una go dey very tight. Number two be say you go follow join support groups wey you know or wey dey around you so that una go share ideas those kind of pesins na go come be your support network. Number three, ask for help no fear to ask for help as a pregnant woman wen eva you need anytin from anybody open up and ask for help like dat like dat, dat pesin go come be your support network. And di last one be say you go always dey show appreciation to pipo wey dey around you anybody wey help you, you go do well to appreciate di pesin you go teh di pesin thank you. Now, why dis support network of friends and families dey very important during pregnancy and afta pregnancy, sorry, afta e don born finish. Number one, e go help you reduce stress as you don born finish your body no go too dey strong so wit dis friends and support system around you dey go help you, dey help you dey do some kain wok for house, some fit dey help you dey baff pikin, some go help you dey wash baby clothes, some pesins go dey help you dey cook. Anoda good tin be say e dey improve mental health. Wen you see pesin around you wey dey cheer you up una dey gist, una dey laff. Your mental health go dey very ok. Di last one be say e dey increase your confidence di level wey you dey get wey you get good pesins, friends around you di level dey change you dey get mind you go come fit dey tok wel wel bicos you know say you get friends and family wey stand for your back gidigba, say anytin wey happun dey go always dey your back to support you.

Wetin be di benefit of some an ten atal test wey women dey do such as ultrasound scan, and genetic test and how dis pregnant women go fit make choice on dis tests. True true test screening wey dem dey do for pregnant women e dey very good bicos e dey show so many tins of di health of di pikin and di mama. Oda test like blood test, scanning, to check di woman urine. All dis many test get we dey get benefits, some of di benefits na im be one, You go quick know if di pregnant woman get complications or get wahala bifor e go born do pikin so you go quick know. Number two, you go still quick know if di pikin wey dey inside belle get wahala weda e dey breath well, weda e dey grow well e go quick know. Den Number three be say, once you do all dis tests and di result come outside well you go fit tok to di pregnant woman tell am say evritin good so di woman go come get hope get mind to continue di journey. As good part take dey for dis test, some bad part wey wey no still dey good dey. Number one, false results, you fit go do genetic testing for your pikin wey dem never born dem fit give you fake result or result wey no correct bicos say dem no carry out di test well. Number two be say fear, your mine go dey cut results dey neva come out. You go dey fear di kain of result wey dem one bring come out come give you so. Your mind no go dey at rest, your mind go dey cut. Number three, some of dis testing dey dey painful. Test like HHG dey dey painful, test Aminocentesis e dey little bit painful and sometimes e dey even dey make some women dey get miscarriage, but e still good make patient get information about all dis tests bifor you go carry out any of dem on dat patient. Di patient get right to tell you say im no wan do, di patient get right to tell you say im go do. So you go let di patient know di importance of dis test wey you wan do so dat im go agree bifor una go do di test

How pregnant woman go take ready for breast feeding and how e go take find betta method wey go fit dey make am pr oduce strong milk. For woman to prepare for breastfeeding some tins dey wey she go need to dey do, number one im go go learn about breast feeding dat one na di first tin wen im go do. E go learn about breastfeeding either from friends, family, or even im papa or im friends wey don already breastfeed pikin bifor make im for learn from dem. If you no do dat one e fit still hire pipo wey dey specialise for dis area wey dey good for dis area wel wel wey dey dey call dem consultants. If im hire dem, make im pay dem, so dat dem go teach am all evritin wey dey need to do about eh breastfeeding. Now how woman go take get strong milk supply? For woman to get better breast milk supply, im go dey do di following tins. Number one im go dey breastfeed im pikin evritime evritime evritime. Number two, im go dey do wetin dem dey call skin to skin contact dis one be say im skin and di pikin skin go dey touch each oda, if dat one dey happun, e dey make di mama body stimulate, dey make am dey jinja to produce more milk. Den Number tirii, di woman go dey drink plenty water make im no dey miss food dey drink plenty water evri day. Anoda tin wey di woman go dey do be say, e no go dey take any supplements all dos medicines wey dey go say na supplements o all dos drugs wey dey go say na food supplements o, e no go dey take any food supplements weda na tablets weda na liquid e no go dey take. Den anoda way to get strong milk supply e fit buy breast pump extraction e bi like tiyub, if you put am for your breast e go help you dey drag milk come outside wey you take tey feed your pikin.

Wetin be di primary goals of an ten atal care and how dis goals take dey betta di outcomes of pregnancy and mental health of pregnant women. An ten atal care dey very important. Pipo wey get belle e good make dem dey go hospital go for an ten atal so dat di midwives, health care workers go tell dem di tins wey dem need to do and di tins wey you no need to do. Di goals of an ten atal care plenty. Number one, e go help monitor, follow up di pikin wey dey inside belle we dem dey call di foeta. E go monitor di growth and developmental or di foeta. Number two, if you dey go an ten atal care, dem go quick detect if problem go dey bifor you go deliver since you dey come dem go check regularly dem go fit detect weda problem go dey or e no go dey bifor you born. Number three, for an ten atal care na dia dem for dey make women ready to push dia pikin out and become a mother. Dem dey prepare dia mind down of wetin dem go encounter for dis journey wey dem dey go so. Is still dey help to educate or enligh ten women on how to live a healthy lifestyle. As you don get belle so, di midwive or di doctor or di nurses go dey tell di women di kind of lifestyle wey go suit dia pikin wen dey come outside. So now, wetin be di impact, wetin be di benefit of dis an ten atal care on pregnancy. Number one, e dey improve di mental health of di mother and di general health condition of di baby. Number two, e dey reduce pregnancy related complications wahala wey dey come from childbirth and pregnancy if you go through an ten atal care, e don reduce dem plenty plenty. Number three, e don increase di chance of giving birth to very healthy baby. Babies wey dey healthy from an ten atal you don give birth you go give chances to giving birth to baby wey dey healthy. So wetin be dis an ten atal care impact on mental health. E dey reduce stress and fear from mothers bicos dem don prepare dem on ground so dem don already know wetin dey come dey dey reduce stress and fear from dia mind. Number two, e dey promote emotional well-being, in so far as you know say you don get belle pipo don already dey come around you dem dey make you dey feel live you don get betta support so e dey promote emotional well-being. From dis an ten atal dey dey fit detect woman wey wan get mental health issues as you dey come an ten atal evri time dem dey take care of you dey go quick notice weda dis woman weda e don dey depressed bicos of di pregnancy so dat dem fit bring up solutions on time.

Wetin go happun if pregnant woman no quick go register for an ten atal care or no get enough an ten atal care and wetin di health care providers dey do to encourage women make dem dey go seek for an ten atal care. Di consequence plenty o wetin go happun plenty if woman no quick go register for an ten atal or e no dey go for an ten atal care. Number one be say e dey increase di rate of pregnancy complications mean say wahala dey dey di pregnancy bifor dem born dis one na bicos dem no come for an ten atal and dem no dey follow up di progress or as di pikin dey grow. Number pikin wey dey belle no go develop well, e no go grow well, na im dem dey call di foeta which is di pikin wey just dey form for inside di belle, e no go grow well bicos no body dey dey monitor am. Number three, e dey make pikin wey dey belle dey die, e go dey increase Number of pikin wey go die for belle go come plenty. Den Number four, even di woman kpakpa her mental health no go come dey ok, dis one na bicos as you no go for an ten atal care, nobody tell am how to carry pikin till dey born am, how e dey be say work dey. So dis one fit make woman get mental issues. How we go take encourage women, pregnant women dey come an ten atal for registration. Health care worker go do wetin dem dey call education or dem go create awareness dem fit go market place carry speaker or microphone take dey tok for market dey address women for market on how good an ten atal care be. Den Number two, make an ten atal care dey cheap, so dat even poor pipo go fit pay make dem fit go for an ten atal care. Den Number three to encourage dis women you make sure say dem trust you tok to dem well, you go build trust so dat wen dey trust you wen dey get belle dem go come your hospital or your house wey you dey take care of women come register for dia an ten atal. Den di last one be say make di hospital or clinic dey close to di Road dat is make e no dey too far so dat dos poor women go fit reach dia, go fit get access to di hospital for dem to register.

Wetin pikin go gain from sucking only breast for di first six months of im life, na im be exclusive breast feeding mean say di pikin no go take any food or water na only breast milk im go take for di first six months of im life na im den dey ask wetin be di benefit. Benefit plenty wel wel. You see dis breast milk? E dey very rich in nutrients, protein and carbohydrates and vitamins so, for pikin to dey take only breast milk im go get enough nutrients bicos breast milk get enough nutrients. Number two benefits, based on say breast milk dey rich, e go boost immune system bicos e still contain antibodies wey dey fight infection wey wan enta body. Number three benefit be say, e dey reduce say di pikin go come catch infection e dey reduce rate of di pikin go catch infection bicos di breast milk dey rich in antibodies. E go fit reduce di risk of di pikin to get reactions to yamayama tins wey oyinbo dey call allergies make e no dey get reactions to dos yamayama tins wen dey im environment. Anoda most important tin be say e dey help proper development of di pikin brain go make di pikin dey intelligent bicos di brain go form wel wel. As I tok bifor bicos breast milk get plenty nutrients. Anoda benefits even for di mother, e go help di mother and di pikin bond wel wel dem go dey close bicos di pikin dey suck from di mother breast so im go dey close to di mama e go make dem bond togeda. Anoda benefit of dis breast milk be say e dey cheap dem no dey buy am for market e dey cheap, so you go fit use am take feed your pikin for di first six months of im life so dat all dis good good tins wey dey follow breast milk dey come di pikin go enjoy am.

Wetin be di po ten tial cause of poor lash and wetin mama and pikin go do to address dis problem. First of all, wetin be lash? Lash na correct way for pikin to suck breast. So if di pikin no dey suck breast well e get tins wey cause am. Number one if di baby tongue dey tie, if di tongue dey tie e no go dey move round di mouth. Number two if di mama no position di pikin well for di breast area di pikin no go fit suck breast well. Number three di breast nipple di shape and di size also dey get betta role wey im dey play for dis problem. Number four di baby mouth or tongue di shape of di mouth, or tongue fit still cause dis problem. Anoda tin wey fit cause dis problem na im be di stress or anxiety from di mother. If di mama dey stress up afta e don born di pikin finish dat one fit reduce di rate at which breast milk dey flow. Wetin di mama fit do to correct dis problem? Number one, im go dey adjust di baby head to position am well wia di breast area dey so dat di pikin go fit suck breast well. Anoda tin wey di mama go fit do, na to go tok to mothers wey dey breastfeed pikin since dem get experience of dis area dem go fit teach am and help am on how im go take use im breast take dey feed di pikin well. Anoda tin wey di mama go fit do, na im be say make she dey relax bicos if you dey stress breast milk no go still flow well. Di baby also get role to play for dis matta di baby go engage for tongue exercise dem go dey do tongue exercise for di pikin so dat di tongue go dey move freely and di mother go teach how di pikin go dey put mouth or tongue in a betta position for di breast so dat wen e suck am, breast milk go fit come outside

Wetin be di comon wrong belief or taboo wey pipo dey tok about breastfeeding for various community and how e take affect di mothers choice. For some community pipo get very wrong belief about breastfeeding so of di wrong belief na im be one, Dem say breast milk no reach for baby to survive say im too small, say e no dey belle ful pikin. Anoda wrong belief be say once you open your breast for public take feed your pikin you dey do like pesin wey dey local, wey no dey modern, some oda pesins for some community belief say to breast feed your pikin say e dey painful some also biliv say to breast feed pikin for public where pipo dey say dem dey forbid am for dia culture say na taboo, oda pipo still look am say dos ones wey dey use formula baby food take dey feed dia pikin e mean say dem reach wel wel na im make dem dey use baby food take dey feed dia pikin. Even some community get duration dat is how long dia women go breastfeed dia pikin bifor dem go stop am all dis many many wrong wrong biliv come get effect on di mother. Some of di effect na one, E dey reduce di support level wey im dey get from family and friends. Bicos som pipo biliv say na taboo if you breastfeed for market if you get friends wey biliv in dat story na taboo dem no go come dey close to you so you go dey lose friends. E also dey make do women dey lose or reduce di confidence in dem for dem to fit feed dia pikin for outside. E also don reduce di number of women wey dey breastfeed dia babies. So naw wetin go be di solution to dis plenti problems wey dey on ground wey many lies about breastfeeding don cost Number one na for public workers, health workers to educate and create awareness in different communities or cultural settings, dey go gada di pipo tell dem about breastfeeding and how important breastfeeding dey for dia children, e go still go hold many many townhall meetings wey e for encourage educate di pipo for di community say breast feeding nobi taboo say na even betta tin na di best tin to do for pikin wey dem new born

Transcription - Fenugreek Seed and Oat for Breast Milk How Fenugreek Seed and Oat Take Dey Help to Increase the Production of Breast Milk for Women and How Dem Go Take Add Am Join Their Diet Fenugreek seed get better property, ingredients wey e dey take help in the production of milk if woman take am. E even still dey help to regulate the hormone balance. If woman dey take this fenugreek seed, e dey help am maintain the hormones for body. Oat dey very rich in carbohydrates, so if woman still dey take am, e go help in the building of milk source. E also still dey help reduce stress. Now, how dem go take add join the food wey dem dey take? For fenugreek seed, dem fit use am make tea drink. Dem fit use one to two spoons put inside hot water for five to ten minutes, after which dem go fit drink am as tea. Then for oat, dem get wetin dem dey call oat meals. This one you fit use one to two cups of oat meal make you chop. Dat one na the recommended quantity wey you fit add join the food wey you dey eat as woman wey want make e breast milk dey follow well. If you add oat and fenugreek seed together chop because of the properties wey dey inside them, because of the conjument wey dem get, dem get the ability to stimulate the gland for inside breast to produce milk. And those glands now, with the presence of these helps inside the system, e go stimulate dem to produce more milk. And if the woman continuously dey take am the way wey the health workers tell am make e take am, e go see improvement in e breast milk production wey dem dey call lactation.

Transcription - Miscarriage vs Ectopic Pregnancy Wetin be the difference between miscarriage and ectopic pregnancy? And wetin be the risk wey dey follow the two of dem? Miscarriage na when pikin die for inside belle before two weeks of pregnancy. If woman get belle, before two weeks the pikin die for inside belle, na yin be miscarriage. While ectopic pregnancy, na pikin or belle wey form outside the womb. Most times, the pikin dey form inside the fallopian tube. The Risk Involved For miscarriage, the major risk wey follow miscarriage na emotional distress. The woman no go dey happy at all say she lose e pikin. Number two wahala wey follow miscarriage na yin be bleeding and infection. Once woman get miscarriage like dis, e dey bleed plenty and infection dey follow am most times. Then, while for ectopic pregnancy, the wahala wey dey ectopic pregnancy strong pass the wahala wey follow miscarriage. You know say na inside fallopian tube na yin the pikin for form, and the fallopian tube no too big, e dey tiny. So, as the pikin dey grow, the fallopian tube fit tear, and the woman go con dey bleed for inside belle. So, dis kind condition fit even lead to death. The woman fit die for dis wahala of eh! ectopic eh! pregnancy. Another wahala wey dey follow na yin be say e fit lead to infertility. Na yin be say the woman fit no born again, 'cause na the fallopian tube na yin the egg dey follow go the womb where the pikin for dey form. And if the fallopian tube con get wahala, for the woman to born again go dey almost impossible. E mean say the woman no go fit born again. So, ectopic pregnancy wahala big pass miscarriage wahala, although, two of them no good.

Wetin be the difference between traditional pregnancy care practices for rural area and for urban areas and how e take dey affect the health of mother and baby? True true, practices for rural areas and urban areas dey different, I go explain am under dis headings. Number one, cultural beliefs. For rural areas, their cultural beliefs dey affect the way wey dey take dey at ten d to pregnant women, because of their cultural beliefs e get some food wey the woman go eat and the ones wey e no go eat. So cultural beliefs dey influence, dey affect the way wey dey take dey at ten d to their pregnant um women. The other heading na pregnancy care. Under dis pregnancy care, for rural areas the pregnant women dey get more pregnancy care, dis one na because wen woman wan born dey go carry am go dia traditional birth at ten der. For their house dey go carry am go meet the woman for house. And na the same house the woman dey stay so im go get time take dey dey close to the woman both day and night till the woman go fit um born. But for urban practises, the pregnant women dey get less pregnancy care but dey dey get more of medicalized care. Another one wey I wan talk about na, access to healthcare. For rural areas, dey get less access to healthcare dey no dey quick see healthcare while for urban area dey get plenty options wey dey go use wen dey go need um health care. Another one na im be equipment, for rural areas those there traditional birth at ten dance dey no dey get equipment take at ten d to their pregnant patients wen emergency come but for rural areas, sophisticated equipments dey better ones wey dey go take at ten d to pregnant woman even wen emergency don come. Now wetin be the impact on the mother and child? Number one na death rate of both mother and child, for rural areas e get how mother go born finish e go come dey bleed, in such cases dem no go fit do transfusion for dem because dey no get the equipment to do day transfusion but for urban cities, for urban areas those things dey readily available. And for rural area dey no dey get enough postnatal care and dis one fit lead to complication because once the woman born finish, dey don tell am make im dey go her house and complication go come come the woman fit die. Den the last one na variety of health need, wetin pregnant women dey need wen dey wan born dey different from one person to another and dey themselves no get those things to at ten d to all the women with their different complains and conditions but for urban areas seems to dey to at ten d to woman wey get belle no matter the complains wey dem bring come.

How emotional support system such as partners, family, and community affect di mental health and wellbeing of pregnant woman. Support system na those um friends, relatives, and fali- family members wey dey de around you especially di time wey you take get belle. Na dat those your support system go dey help you dey do some activities for di house. Once you don de heavily pregnant so, if you wan send message you go get pesin around you wey you go fit send message. If you wan go market you get who you go send go market. Now, how dis support system take dey help di woman? Nomba one, e dey reduce stress and anxiety – dat mind sey you dey fear or you dey de stressed out becos of di work for di house e dey reduce am. If you still get pipu around you, dat feeling sey you dey very safe, sey you dey very secured becos pipu de around you, you de get an plenti. E dey able dey help improve di mental wellbeing or di mental health of di woman becos she no go de de think, she no go de alone, she no go de sad. E still de reduce di symptoms or di possibility or di chances sey di woman go con de depressed. Now, wetin be di direct impact on di woman? E go make di woman feel very safe and relaxed. E go make di woman mental health de well improved, e go de very okay, she go always dey de happy, knowing sey pipu wey love am, care about her de around her, sey di chance sey anxiety go de or mental illness go de, e don comot am, since you know sey pipu wey de around you love you well well so nothing bad go fit happen to you. E de make di woman mind rest, e dey make am no de think, e dey make her mental health de very stable and um healthy.

If shortage of facilities or staffs wey be healthcare providers, if shortage de for medical facility, e de limit di nomba of pesins wey dey try access family planning centers. If shortage de for facilities, e de de difficult for some communities to access any medical center. Let’s assume my community now wey like twenty villages na im de, and na only one medical facility na im de there, di distance wey pesin go travel before e go fit access dat facility, e go long. Another problem wey shortage go still cause be sey e go reduce di nomba of pesins wey dey try access family planning centers, di shortage of facility-, facility still de. Even di contraceptive wey de de use for family planning go still de scarce. Another wahala wey go still de be sey di caregivers, di healthcare givers, de go con de partial to de at ten d to everybody. Dis one na becos sey pipu wey come from far and near dem plenty, and maybe na only two pipu de on ground to at ten d to everybody. So wetin de go do be sey de go at ten d to di pipu wey dem know first, na im be sey dem go con de partial in at ten ding to pipu. Another one be sey di total nomba of pesins wey dem go con at ten d to go con de reduced becos personnel, trained personnel for di medical center de very few. Dis one now go con go lead to poor health outcome, meaning their work na to provide good healthcare but becos their hands no plenti reach, or pipu wey de on ground no plenti reach, di healthcare wey de de render go con de very poor. Another tin wey go still happen if facility lack amenities na im be di delay to respond to pipu wey need medical assistance. Dis one na becos pipu wey go at ten d to you de very few, so you go need to stay hospital or stay health center for a very loong time, you stay there tey before de go fit um at ten d to you.

How comprehensive sexual education addresses issue of consent, gender equality, and healthy relationship? Dis word wey dem de call ‘’consent’’, e simply mean, ‘’agreement between two or more people before de do anything together’’, before whether na relationship o or any other thing but wen dem go agree, discuss, dem go con agree before de do anything together. Now, dis education wey de de tok about here, and consent, how e take dey help relationship? Nomba one, e dey help di pipu wey de involved in di relationship – di boy and di girl – understand dia boundary. Everybodi go know where im level reach, so dat you no go cross your limit, cos una don already tok, una don discuss, so everybodi know where im go do reach and where im no go do reach. Nomba two help, e go make you take very good decisions about your bodi, if una discuss na you go con take decision say: ‘’Ok, na like dis I wan make you dey treat me, I no wan make you dey treat me like dis’’. Nomba three advantage of dis education, e dey help you communicate well, dey build your communication skills so and you and your pesin, una go fit tok and understand unasef. Dis education also dey help build a very good and healthy relationship. Once una do dis education, una don discuss together you don de enligh ten ed, dey help you during di relationship, relation you go de sweet de go. Also, dis education dey help make you fit dey discover or quick know di pesin bad behaviour wey dem de call ‘’red flag.’’ So from dat conversation, or di discussion, or di education, you go discover di pesin bad behaviour or wey Oyibo dey call ‘’red flags.’’ E go still help you to settle quarrel in-between una easily, wen una quarrel, for una to discuss una go quick discuss di mata, settle am easily. Becos of dis education and consent, e dey help reduce violence, quarrel, fight for relationship.

How of ten person suppose dey go check if him get STI? And this regular checking is it important to maintain health um STI na sexually transmitted infection and e dey very good to dey go check so dat you go know whether you get any of this infection like gonorrhea…………………………? you suppose go dey check whether ypu get, for pipul wey get one sexual partner e good make you dey check every six month dat is if you no dey sleep-sleep with women but if you be the type dey sleep with women wey get more than one sexual partner, e good make you go dey check every three to six month, you go go dey check every three to six month since you no they stay one place. Why is it important to dey check for STI always or every time? Number one be sey you go quick know sey you get so dat you go quick start to dey treat am sickness wey tey for body na in dey kill Second important thing wey make am good to go dey check, to prevent you make you no dey share am from one person to another because if you no know say you get, you go fit go dey share am from one person to another but if you check and know say you get, you go fit take treatment. Another thing be sey na to maintain a healthy sexual life. If you dey check always you go know sey you no get and that way, you dey maintain a healthy sexual life, Number four to reduce bad name wey they go just call am stigma bad names sey that man na infection e dey carry worker so for you to reduce that kind of stigma that kind bad name, you go go day check always. And the last one be sey you go even dey sure sey you get or you no get, so e good make you go check make you dey sure of your status whether anything dey inside your body or any yama-yama no dey.

Wetin be the physiological and emotional effect of gender base sexual violence on reproductive health care and how dey go take add metal health care join medical health care for those persons wey don survive the violence. This sexual violence dey affect both physically, mentally and er physiologically. Make I chook mouth small for the physiologically effect wey e they get on the survivors or the victim that kind person go dey get serious bele pain wey them dey call chronic pain as a result of the force and violence wey dey use for the person another thing go come still be serious pain for the pelvic bone dat is the bone wey dey dey the hip the hip borne the survivor or the victim go dey get very serious and severe pain then also the person or the survivor still dey get physical injury for bodi and the private part er area. Make I talk about some of the physiological and emotional effect Number one na: mental health disorder, depression, anxiety, post traumatic stress disorder and some time sef if the depression don too much, the person go come dey use substance like drugs, dey take hard drugs. Another emotional effect wey that thing dey get on the survivor na in be shame, dey go come dey shame. Any where wey dey go dey no fit dey raise their head up because of shame, dey go dey humiliated that one go come make them get low self-esk esteem, they go come dey lack confidence and this trauma, emotional trauma dey last for a very long time. Now how them go take add mental health care join this regular healthcare for this persons or victims wey don experience this eh violence Number one: for healthcare them go create section wey dem call am counselling section or therapy for this persons wey don dey expose to this kind of violence so that them go see the therapist dem go counsel them tell them the way forward. Another one be sey make dem try empower this victims, survivor so that dem go fit make better decision about their life. To make the matter sweet well-well make mental health professionals and health care professionals rub mind together so that dey go fit see permanent solution on how they go take dey help all these victim and them survivors

Wetin be the recommended vaccine wey pregnant woman suppose take and wetin be the important of the vaccine to the pikin and the mother? Vaccine dey play a very important role to the life of mother and pikin during pregnancy. The some of the vaccine wey dey don recommend make pregnant woman dey take na in be influenza vaccine, diphtheria vaccines, pertussis vaccines, tetanus vacines, COVID 19 vaccines, respiratory Vacines, all these one’s na the recommended ones wey pregnant woman suppose take and doctor self still dey advice make them add hepatitis B vaccine and hepatitis C vaccines join these list wey a don mention before when they get bele. Now wetin be the importance of this vaccine to the mother and the baby. One: e dey help prevent yama-yama sicknesses especially those ones wey air dey carry wey them they call air born diseases like em tuberculosis them e dey help prervent those kind illnesses and other ones. The vaccines dey make or e dey help the pikin for bele make im get passive immunity because as the mama dey take the vaccines through the cord and the placenta, the vaccine go enter the pikin body like um e go be like e e give am immunity passive immunity from mother to baby so this immunity wey pikin don get, e go help am take dey alive after dey don born am finish even if e never take injection for the first one or two weeks of his life because of that passive immunity wey in get wey from the antibody wey e mama pass give am e go dey healthy till him reach to go take him own vaccine. Then lastly, e dey reduce the risk of complication such complication when woman take vaccine e dey reduce the risk of complication such complication na pre-time labour wey woman go dey get labour um wey im time never reach because infection self fit cause pre-term um labor but since the woman don take all these vaccines e go prevent from those kind of complication such as dat um pre-time labor.

Why vaccination and immunization campaign dey important for public health? Anything wey concern human being heath dey very-very important, if pipul know the meaning of vaccination and the meaning immunization dey go know how dey go keep their self from infectious diseases. So the important of this campaign na in a want talk so. Number one: e dey prevent the spread of diseases and infection Number two: with this campaign and knowledge e dey help dey safe life of pipul for community Number three be say e dey reduce the spread of disease from one person to another, e dey promote wetin them dey call health immunization or take call am community immunization, the one wey be sey most everybody for the community don dey immunize don dey resistance to one particular infection, because of this information, the cost of health treatment dey reduce because people don dey aware of the various sicknesses wey dey around and so e dey prevent or reduce lost of life. This campaign and immunization dey help to reduce or prevent spread of diseases across border that is, from one country to another country or from one state to another state. This immunization campaign dey also dey help eliminate some kind diseases wey don dey around for a very long time. This campaign the major purpose self na to create public awareness because dey sey knowledge is power so if you know about this immunization, you know about this vaccination plans wey dey get or wey dem dey do for a particular community you go know how to keep yourself safe and also you go find those vaccination where dey for dey take do am so make you dey healthy make you no infect people so dat other person go dey safe arund you.

How parent go take know sey the complimentary feeding wey them they give their babies get the right nutrient? Now, wetin be complimentary feeding? Complimentary feeding na when mama dey give solid food to small pikin, small-small. This small food na to support the breast milk wey the pikin don already dey take and this one usually they happen at about six or about five to six months, now how you go take dey sure say this small-small solid food wey you give your pikin e get adequate nutrient. Number one: you must continue with breast milk as a base Number two: you go dey give am food wey dey right for that him young age You go dey give am different type of food, not just one particular solid food or one particular liquid food you go make am plenty different type of food Number four: you go choose food wey dey very rich in essential nutrient, so as you don dey give am this food as time dey go you go come gradually introduce thick mixture, if na akamu you dey give am you go come they make sure say e dey thick small-small. Also you go start to dey give food wey get plenty iron and protein, also you go provide enough fruit and vegetables. You go begin dey introduce am to whole grains like rice, then you go dey monitor the growth and development of your pikin, dey observe am if possible dey carry am dey check the weight whether e dey add weight or e dey loose weight and for the mother you go go seek advice from the health workers on how to go about this plenty task so that if you dey make mistake make them for correct you to do the right thing

Wetin be the treatment wey dey available for malaria? Before we jump enter malaria treatment make we look wetin be malaria. Malaria na parasite wey be sey na mosquito dey carry am waka and the mosquito wey dey carry am waka na in be female mosquito, when that mosquito bite you na in e take dey put the parasite inside your body e go come enter your blood come begin dey disturb you. Some malaria medicine dey wey they take they treat malaria parasite once e don affect person, dey plenty well-well but make I just list some of dem. Number one be: atamycine base combination theraphy, this atamycine na in be the highest malaria drug for now. Na in de take they treat stand and stubborn malaria wey no gree comot for body. This one be sey you go use this atamycine base combination theraphy with another malaria medicine. Other malaria medicine wey still dey na chloroquine, mefloquine, doxycline. Although this doxycline na for still stubborn malaria wey no dey comot for body, dey still dey add am join another medicine when dey want take am. We still get quinine sulphate, we get mefloquine, we get artesunate wey dey dey take through the vein, dey dey call am IV artesunate. dey de get artemether, we they get therfeloquine, we dey get Another one dey wey de dey call we get we still get we get All these one’s na malaria treatment or malaria drugs wey you go use treat person wey don catch malaria parasite.

How person take dey spread TB from one person to another person? TB na in be the short form for tuberculosis and the bacteria wey dey cause tuberculosis na in them they call mycobacterium tuberculosis na in be name of the bacteria wey dey cause tuberculosis and this tuberculosis bacteria e dey dey for the saliva of the person wey don already dey infected. So how them take they transmit this tuberculosis? De dey transmit tuberculosis through air, air born disease or air born infection. If person wey get tuberculosis stay near you, e cough, e sneeze, e ven speak or sing and the saliva from im mouth wey dey be like water droplet touch you or you inhale am you go catch tuberculosis infection. You know sey na the saliva of infected person na their the bacteria dey stay. So once the saliva touch you or e enter your mouth or you breath am in you go catch the tuberculosis bacteria. Wetin be the factors to consider before person fit just catch tuberlosis? Number one: e depend on how who get am take dey near you how close the person dey near you how close the person dey for where you stand up where you sit down, if the person dey close to you well-well if e sneeze the droplet of water from im mouth wey be saliva go touch you so you go quick catch am. Number two thing wey you go consider before you go fit catch tubecurlosis na when you dey room or space wey close with no ventilation no better exchange of fresh air. If you dey that kind of environment you go fit catch tuberculosis. Another thing to onsider before you go fit catch am na your immune system, if your immune system no dey strong one tuberculosis near you e dey catch am instantly but if your immune system dey very strong even if the tuberculosis virus dey for your body or your mouth, your immune system fit hold am enter your body especially if you don take the vaccine before the immune system go fit fight am kill the virus for your body.

Wetin be the difference between HIV and um AIDS? HIV na human immuno-deficiency virus and AIDS na acquired immune deficiency syndromes. The major differences between these two be say na HIV na in they leads to AIDS. HIV na the virus wey dey fight immune system for the body, once immune system don weak, small sickness go come enter body e go come make am tun to AIDs. Make I break am down small small make e dey a little bit clearer. HIV na virus, na just viral infection wey dey attack immune system, while AID na the condition wey the virus cause. Another difference, HIV you fit manage am with drugs who get HIV they fit manage am with drugs, good hygiene, good food, while who get AIDs the possibility sey the person go survive e dey very slim, you fit manage the person make e live a little bit longer but the possibility sey e go survive e dey slim for while AID that is why the AID own bad pass the HIV. Person wey get HIV fit take drug, e go live long, e go live the way wey e dey take live if e manage himself with the drugs. Another difference be sey no be everybody wey get HIV they lead to AID or dey get AID, you fit get HIV you know on time you take treatment you take your drugs the way wey say make you take am e no go lead to AIDs Now, if you go do CD4 count, na test wey de dey do for person wey get this kain viral infection, for HIV patients, the CD4 count test the values of the result de dey still high while patient wey be AID patient, the value of the CD4 count de dey low. Like I talk before, CD4 cells na those specialize cells wey they fight viral infection, so for HIV person own e still dey plenty but for AIDS e dey dey very low na in make I talk sey na from HIV, na in dey graduate to AIDs

Wetin be the effective ways wey local community go fit go fit provide resources or support for persons wey get mental health challenge? The community get big role to play to support their people wey dey get mental health issues. Number one: the community go fit organize mental health campaign so that they go create awareness for the community on wetin mental health be and how to prevent am and how to identify am. Number two: they go still fit create support group wey go dey assist those persons wey get mental health issue. Number three: dem go fit establish mental health clinic for community so that any body wey get mental issue Number three: dem go fit establish mental health clinic for the community so that anybody wey don they get mental health problem them go see hospital or clinic wey dey for take e treat am. dey go still fit provide councillor for the community wey go dey council these people wey get mental health problem so dat dey go dey ok. The community go still make arrangement, make provision for hot lines emergency line so that if dey see somebody or they just discover somebody wey get mental issue they go call the number so that e go get help. The community go fit still partner with local, small or bigger organization for either funding or for human resources. The community go fit still educate, train members of the community on ways or first aid measures to take when they see person wey dey with mental illness. All these things so once the community fit provide these things for this person wey dey down with mental health e go go a long way in helping the person in dat community to live a more better life and healthy life once it comes to mental health.

How poor menstrual hygiene take dey impact the health of a woman, an what are the po ten tial risk of infections an um complication? Hygiene for woman dey very very important, especially wen e don dey see im menstrual flow. E go need use the necessary tins like pads to stop or block the bleeding, an after which e go discard am, wash herself cleanly with water. If woman no take care of her hygiene during menstruation, many tins dey fit happen. The primary one na infection. Woman fit get infection or bacteria such as bacteria vaginosis. Also, the woman reproductive health go dey at risk such as pelvic inflammation disease. All dis one go con dey cause pain and discomfort for the woman. Dis tin fit still cause chronic health issues such as reoccurring infection and pelvic pain. Dis lack of hygiene wey dis woman no take serious wen ein dey her period na ein dey cause all dis problems. You go con dey treat infection every now and then. E fit cause irregular menstrual flow. Dis one mean sey wen im period suppose come, e no go come. Ein period fit con dey come two times in one month or sometimes, e no go even come at all in um one month. Dis problems wey I don mention so, go fit con cause emotional distress, and anxiety to the woman. And wen the woman dey in public, she go dey very uncomfortable, she go dey dey discomforted becos of the issues wey dey happen for her private part. Dis one go make am dey get some kain of um low esteem.

Wetin be the common signs an symptoms of breast cancer an how regular checking or screening with mammogram test dey help in early detection? First, make we talk about the signs an symptoms of um breast cancer. Nomba one, if you touch the breast, e go be like sey e get seed. Na ein de dey call lump. Seeds go dey the breast or the walls of the breast go con dey thick an no be so e dey be before. Nomba two, the breast size and shape go change, an the change no go happen for the two breast most times. But sometimes, e fit happen for the two breast. It depends on the breast wey the cancer cells dey affect. Nomba three sign, the nipple go dey discharge water or something wey be like milk, or einsef go still change ein shape. Then another sign, you go dey get persis ten t breast pain or discomfort. Dis one na the pain wey go juz continuously dey, no be pain wey go come go go, e go juz continuously dey there. Now, how important is it for peson to detect breast cancer through the test wey de dey call mammogram. If you detect breast cancer on time using the test for mammogram, e go dey very easy to treat. Nomba one importance: Mammogram test go fit detect cancer of the breast before you go fit even observe am after three years – meaning e go detect am three years earlier before you go even notice am come outside. Nomba two important: E dey give options for improved treatment. Nomba three importance: E dey reduce death rate of pipu wey e get um breast cancer. Nomba four, if you detect am on time, e dey increase the chances of your treatment wey you dey take, make e dey take um make e dey successful. Nomba five: The method of treatment if you detect am early, e dey dey less aggressive. If you quick detect breast cancer wey you do mammogram, meaning the lump wey you go see no go neva big, you go fit do wetin de dey call Lumpectomy, meaning na to remove the lumps wey dey the breast. But if you no quick detect am, e don alredy dey big for there before you know, dat mean sey you go con do more aggressive treatment Mastectomy, meaning de go kukuma remove the breast.

Wetin be the signs an symptoms of ovarian cancer, an why e be sey before dey go diagnose am, the tin don already dey advanced stage? First, wetin be the symptoms an signs of peson wey get um ovarian cancer? Nomba one, the peson go dey get pelvic or abdominal pain meaning the peson waist region, belle region, low abdominal go dey pain the peson well well. Another sign be sey the peson belle go juz dey carry big continuously. Today, e go big small, tomorrow, e don add, next tomorrow, go juz dey continuously dey big. The third symptom na ein be sey the peson go always dey feel sey ein don belle full so e no go fit dey eat. Another sign be sey the peson go con dey piss almost every time. Any small time, e go go piss. Any small time, e go go piss. Another sign be sey you go juz dey lose weight an you no know why you dey lose weight. You go dey lose weight you no even know why you dey lose weight. Then now, why e be sey before de go diagnose ovarian cancer, the sickness don almost dey the higher stage e don dey go far before de dey diagnose am? Nomba one na lack of awareness of the signs and symptoms wey dey cause the problem. Dis one mean sey pipu no know the signs wey de go see if na ovarian cancer. The awareness no dey so de no know. Dos symptoms, de no know am. Then nomba two, the symptoms wey de dey see, e no dey juz specific alone to ovarian cancer. Most of dis symptoms dey be like symptoms wey you go see for other sickness or other health condition. Another reason be sey the test or screening options dey very few. De no get variety of test to check whether woman get um ovarian cancer. Na ein make am be like sey e go don go far before de dey detect um am.

How dem take dey diagnose endometriosis an which role imaging techniques and laparoscopy dey play in the process? Endometriosis na one condition wey the wall of the uterus go dey swell. That is, swelling of the uterine wall. How dem take dey diagnose am? Nomba one, you first check the peson medical history whether dis tin don first happen before to am or something. Anything relating to his her medical history, you go first check am. Another tin wey you go do na physical examination. You go check the pelvic region whether e dey get pains or any abnormal tins for there. The third one, you go do blood test –you go do culture for blood. Make you check whether the blood don get um infection. At least, with dis one, you first get idea. Then now, which role laparoscopy which is one of the imaging techniques which role e dey play? Laparoscopy dey play very big role becos dis test dis test, e dey show the pelvic organ dat’s inside the woman body. E go show the fallopian tube, e go show the ovaries. So, dis imaging technique na one of the ogbonge test wey you go do for dis kain peson wey get dis um problem. Becos dis test dey help see the inside of the woman body. Dis imaging technique go help you confam the diagnosis an you go con rule out other suspicious tins wey you be dey think before. E fit be sey you get like two three tins for mind sey na ein dey do the woman, but with this imaging techniques –dis laparoscopy wey you don do so– you don ready see inside the woman belle. You go con dey understand wetin actually dey happen to am. So e dey help e dey help you dey confam diagnosis. Another good tin wey dis laparoscopy dey do, e dey help you dey target your treatment –the therapy wey you wan give the peson– e go help you target am, focus am on the real place an the real tin wey dey do the peson o dey localize for your treatment. You juz go straight to wetin dey do the peson exactly. Then, you treat. Then, dis laparoscopy still dey help you for accuracy in your diagnosis. All your suspicion about the peson condition go con dey very clear with dis um laparoscopy test wey you don do.

How hormonal imbalance fit dey affect the overall health of a peson, the reproductive, metabolic, and mental wellbeing and wetin be the long-term risk if not managed properly? Hormone imbalance dey affect woman in all areas of life. Make we talk about the reproductive aspect. E go dey get menstrual irregularities meaning the menstrual no go menstrual flow no go dey come the way e suppose take come. E fit come dis month, e fit no come next month, or e fit even come two times in one month. Another tin wey dis condition dey cause, e dey cause inability for the woman to born pikin wey de dey call infertility. Dis woman fit no born becos of dis hormonal imbalance. Then dis woman go dey get pregnancy complications like miscarriages. Wahala go dey dey for pregnancy. E go fit dey get um miscarriage. So, make we talk about the metabolic health effect – how e take dey affect the woman metabolic um health. E go dey gain weight or dey lose weight. Dat’s weight management um issues. Today, e fit juz dey fat before you know, e go lose weight. Or e go juz dey lose weight, ein no go know wetin make am dey lose weight. Dis condition fit make somebody get type two diabetes. Dis kain one, e no dey hear insulin. Insulin no dey fit dey control am. Once peson get type 2 diabetes, insulin no dey work for am. Dis peson fit still get cardiovascular problem wey heart problem wey fit cause high blood pressure or heart attack. Now, make we go down to how dis tin take dey affect the peson mental health, the mental health. The peson go dey get mood swings. Mood swings na you fit juz dey happy now, before you know, your body don change, you don begin dey vex. Na im be mood um swing. Another one wey go dey happen be sey na im be depression. You go dey depressed. If you think of the matter, you go dey down, you go dey depressed, especially wen the woman don dey old, e don dey go menopause. All dis tin go dey happen. Then all dis one still dey lead to anxiety and stress. The woman go con dey anxious, fear, ein heart go dey cut every now an then. Make we look at the long-term risk. That is, after a very long time wen dis tin no dey properly managed or put under control, tins wey go dey happen na ein be dis: You go con get chronic disease, dey get chronic disease such as diabetes go dey, heart problem go dey. Another wahala wey go follow am come if not checked on time na ein be mental health concerns. You go con dey get mental health um disorder. The last one con be reproductive health concerns. E fit con dey get PCOS, con dey get, endometritis if dis condition of hormonal imbalance de no manage am well or de no manage am on time.

How peson lifestyle such as diet and stress take dey affect the seriousness of menorrhagia an wetin peson go do to change am or to manage the condition? First, wetin be menorrhagia? Menorrhagia na wen woman wey you dey see ein period the blood flow go dey dey very heavy, you go dey bleed plenty. An the number of days wey the blood dey come go con pass be careful. So, wetin you go do wey concern food to regulate dis tin? Nomba one, you go dey eat food wey contain plenty iron. Example of such food na spinach, then fortified cereals – all dis grains wey dey rich in irons. You go dey eat food wey get omega three fatty acid. Food like walnut, fatty fish, an flask seeds. You go dey eat food wey dey very rich in vitamin c. Food like citrus fruit, berry an leafy greens. You go avoid food wey dey make the condition dey worse. Na ein be food like spice. So, you go dey avoid spicy food. An you go always make sure sey you get enough water for body. You go dey dey hydrated always meaning dey drink plenty water. You go dey do some tins to manage stress. Tins like yoga, meditations – all dos ones dey help dey manage stress. You go still add regular exercise join am. You go try make you dey do exercise every morning. Then you go still try make you maintain beta weight wey de dey call healthy weight. Make you no carry fart fart fart full body. Make your weight dey average. All dis ones go help reduce the effect or the severeness for dis um menorrhagia condition.

Wetin be the most effective policies and technology to make sure sey clean water reach rural village an some small small communities? Wen you hear dis word “equitable” meaning ojoro no dey, de go share the tin equally. Na ein be dis equitable for dis um world. So, now the question be sey how we wan take make sure sey wen de dey distribute water to dis rural communities sey ojoro no go dey? Make we talk about the policies wey de go first make. Nomba one policy: Make government make sure sey de make policy sey water must reach every area. make am mandatory sey water must reach every area. An dis law, dey go still enforce am, put pipu on ground to make sure sey the law wey de make so, or the policy wey de make so, e work. Nomba two: Make de still make law an enforce dat same law sey all dis communities must get funding. De must give dem money to make arrangement for water. Then make de still make policy sey communities an government go partner with NGOs – dos Non-Governmental Organization. Wen de partner with dem, de go help dem raise fund an even even bring some new-new technology come give dem. Then de go still create awareness let everybody know about all dis policies wey de don make so dat anybody wey no follow dos policies, at least the community e go know sey yes the law don already dey, na pipu no gree follow am. Now, make we talk about the technology. Make government provide solar powered water pump. Dis one be sey water or tap wey sun an panel dey power. E no go depend on light, e go depend on solar power – dat’s power from um the sun. Dis one go help well-well. Then nomba two, make government con drill borehole for dis community. An dis kain of borehole, na solar panel go still dey power am – na ein go dey supply am light. Nomba three, make dis community do something wey de dey call rain capturing from the roof. Dat is to say de go connect channels for roof, go con connect am enter tank or well take gather water wen rain dey fall so dat after the rain don fall finish, de go see water use even for dry season. Then make government still bring pipu come make e teach dis community how to recycle water. E go help dem buy the machine, put am for the community. E go still teach the community members how to use the machine take dey recycle water. I believe sey if dey fit put dis policies and technology on ground, every community and koro – all the villages – go dey get beta water wey de go dey drink.

How health care system go fit take add screening an preventing care for conditions like cancer, diabetes and heart disease so dat de go quick know on time so dat treatment go start immediately? Dis diabetes, heart disease an cancer na sickness wey peson go get wey e no dey quick show. So, e dey beta if you know on time so dat the treatment go start immediately. An e still good if you no get am, make dey begin dey prevent am so dat you no go get am. To add dis screenings to health care system, dis na the tins wey de go do: Nomba one, make the health care management team introduce electronic health record. Dis electronic health record go fit help monitor or track patient medical history. From dis medical history, you go fit know whether any of dis sickness or diseases dey the peson family line or ein medical history. The second tin wey you go do: you go try educate patient an communities. Let dem know sey to check all dis sicknesses regularly, e dey very very important. You go fit do dis one through outreach or workshop or you fit even do free medical screening for some communities. Dis one go encourage dem an we sef go con know sey dis peson get dis kain um condition. E good make you still encourage your patient on the need to dey come hospital con dey do checkup. The last tin be sey we go implement risk-based screening program meaning you go organize program for any community, do free medical testing. Na from there you go know dos pesons wey dey at high risk of getting dis sicknesses wey we juz underline for there so. If you check all dis tins on time, you fit know who get cancer, you fit know who get diabetes an you fit know who get um heart conditions. An if you know all dis tins on time, you go fit treat am. An if you still know who dey at risk of getting dis tin through dia family history or medical record, you go fit prevent am from happening to dat um very peson.